Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere. Imbere yayo mashure hari ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramwo umukino w'umupira w'amaboko iyo bari mu mwanya w'akaruwuko k ivyigwa canke mu wundi mwanya ataro w'ivyigwa.

Abanyeshure biga kw'ishure nshingiro yo mu gihosha bariko bakina umupira w'amaguru kugira ngo barohoke mu mutwe, kandi bashobore ku ngubumwe mu kibano cabo, kandi bafashe gutera imbere.

Urukino rw'umupira w'amaboko ruriko ruhuza ishure ryitiriwe mutima mweranda n'ishure ryitiriwe umweranda mariko ayo mashure yose akabarayo mu gisagara ca bujumbura ngo rukino riko rubera ku kibuga kiri mu nyubakwa z'ishure yitiriweumwa randamariko.

Ikibanza cagenewe abanyeshure bari mu ndaro bo kw' ishure ryo mu Kanyosha kugira bashobore kuja baravoma mu gihe hegereje umwanya wo koga kugira baje mu bikorwa vya misi yose

Ikibuga cy'umupira w'amaboko kiri ku ishure shingiro ya gihosha ya kabiri giikujwe n'ibyatsi byiza kandi biteye igomwe bashobora kwicaramo mu gihe bariko bivuna umusase.

Inzira ijana mu bwogero bw'abanyeshure bari mu bisata bitandukanye vyo kw'ishure nshingiro ya Kamenge ya kabiri ifise uburaro, iyo nzira ikabafasha kuja kw'isukura mu gihe bikenewe.

Urukino rw'umupira w'amaboko, rwahuje kaminuza nziza y'Uburundi n'ishure nshingiro yiswe Mutima Mweranda yo mu Gihosha, mu ntara ya Bujumbura rwabereye mu kigo kijejwe kuraramo abanyeshuri.

Abanyeshure b'abahungu bariko barakena umupira w'amaguru abo banyeshure bambaye imyambaro ifise amabara atandukanye iruhande y'aho bariko barakenira harateye ibiti byinshi cane kandi byiza bitanga akayaga.

Ku buzu bwa si ugumwe bwagenewe abakobwa ubwo buzu bwa si ugumwe bukaba bukikujwe n'impome zifishe amabara yera na ya sa n'ubururu hasi akaba hasize isima lifise ilangi ryirabura.

Abanyeshure bari mu kibuga bambaye imyambaro yo kwinonora imisi bakaba bariko barakora imyimenyerezo, bariko bayihabwa n'umumenyereza wabo bari hagati mu kibuga kiri indani mu ruzitiro.

Akazu ka sugumwe ko ku nzu ya mugabo yitwa niyonkuru aba haruguru y'iwacu ku musozi wa rutana, kandi aho kazu ka sugumwe kakaba kubatswe kuhimbwa bwa none.

Ubuzu bwa surwumwe bwagenewe abanyeshure biga kw'ishure ritoya riri mu ntara ya Makamba, mu bumanuko bw'igihugu c' Uburundi, iryo shure rikaba rifise abana baciyubwenge.

Ikibanza cagenewe gukarabigwamwo n'abanyeshure kugira ngo bakure imicapfu ku maboko yabo ico kibanza kiri ku ruhome rw'isomero isomero ryubatswe kija mbere n'amatafali ahiye neza.

ubuzu bwasugubumwe bwagenewe abahungu canke abakobwa ubuzu bwasugumwe bukaba buri mu nyubakwa isakajwe n'amabati ya kijambere impome yubwo buzu bwasugumwe busize amabara yera na yandasa n'ubururu

Uruhome ruriko ivyapa vyerekana ubuzu bwa sugumwe, bw'abagabo canke bw'abagore, mu gihe abagabo bashobora kuja kwitunganya canke abagore babone inzira yabo.

Abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro yo kwinonora imitsi ifise amabara atandukanye bariko barakurikirana imikino i ruhande yabo harateye ibiti vinshi cane bitanga akayaga.

Ubuzu bwa sugumwe bwagenewe abanyeshure biga kw'ishure ryisumbuye ryo mu Rutana. Ubwo buzu bwa sugumwe bukaba busize amabara afise ibara risa n'ubururu n'irindi ryera.

Abakobwa bari mu kibuga c'umupira w'amaguru. Abo bakobwa ariko bararonswa inyigisho zijanye n'uwo mukino. Bariko bahabwa izo nyigisho n'umwigisha wabo. Bakaba bambaye ivyambarwa bifise amabara atandukanye.

Ikibanza cagenewe gukarabigwamwo n'abanyeshure kugira ngo bakure imicafu ku ntoke zabo. Ico kibanza kirimwo inyubakwa isakajwe n'amabati yo mubwoko bwa kijambere.

Urukino rw'umupira rw'amaboko ruriko ruhuza abakobwa bo muri kaminuza y' Uburundi n'abanyeshuri b'abakobwa biga kuri Vugitso, urwo rukino rukaba rwabereye mu Gihosha.

Akazu ka surwumwe ko mubwoko bwa kijambere; impome z'ako kazu ka surwumwe, zisize ibara ryera. Izo mpome zikaba zikomeye cane, zubakishijwe kandi n'amatafari ahiye neza.

Ikibanza ciza cane cagenewe ukarabirwamwo n'abanyishure kugira ngo bakure imicafu iri kuntoke zabo umuryango w'ico kibanza ukabawuguruye wo muryango usize ibara risa n'urwa tsilubisi.

Akazuka sugumwe k'abahungu kubatse mu buhinga bwa kija mbere ko kw'ishure ry'akarorero ry'akarere ko mu burengero bw'igihugu ishure riga ko abana baba ba mbere ku mashure muyo mu burengero.

ikibuga c'umupira w'amaguru kiri mu kigo c'ishure ryitiriwe umweranda pawulo, abana bato ndetse n'abakuze biga kuri iryo shure nyene, abahungu n'abakobwa bose bakunda gukinirako.

Akazu ka sugumwe k'urupangu rwa Niyongabo, akazu ka sugumwe kubatswe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu gateye imbere cane kandi kubatswe mu buryo bw'akataraboneka kandi buteye imbere gafasha mu kugenda kugirirayo imyanda.

Urukino rwahuje ishure gitiriwe umutima mweranda hamwe n'ishure gitiriwe ikiyaga tanganyika urukino rukaba rwarangiye ku ntsinzira y'ishure gitiriwe u mutima mweranda amanota miliyongo itandatu na tandatu ku manota miliyongo itanu gusa.

Ikibugaco umupira w'amaboko bakiruri hande ry'uruwobw' umutamakabura umutahmana we nyene yakaba ko uwundagukina wurujukino aho uumisyose ku mugororo bahakuva ku wa mberee gushika ku musi wa gatandatu yamangaba ku kibuga ari ko arakina n'abandi bangana imyaka.

Ubwiherero bw'abigemeye bwo kw' ishure ritoya ryitiriwe Umweranda Rafaheri; rikaba riri muri komine Gitega. Abanyeshure baho bakaba basabwa kubungabunga ubu bwiherero kuko busa n'uburiko burononekara rwose.

Urukino rw'umupira w'amaboko, urukino bakinisha amaboko bagakina ari batanu batanu ku mugwi, bakinjiza mu kantu kameze nk'umuzingi. Rukaba ari urukino rukunzwe cane mu gihugu c'Uburundi, aho abasore benshi ndetse n'inkumi bahurumbira gukina urwo rukino.

Imikubuzo y'ikizungu, imikubuzo ikorerwa mw'ishirahamwe Kabura aheruka kwugurura kw'itariki cumi z'uku kwezi rikaba rikora ibikoresho bijanye n'ivy'isuku, kandi bikaba bashima ukuntu abanyagihugu babashorera cane.

Umugwi wo gukina umupira w'amaboko waserukiye ishure ryisumbuye ryitiriwe Umweranda Ogustino ryo mu gisagara ca Bujumbura, uriko urafata amasanamu imbere yuko urukino rutangura.

Inzu y'amanama yubatswe n'umuvyeyi wa Petero mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kugira ngo imutungire umuryango mu gihe yaraheruka gukukuruka bakaba bayigiriramwo inama zitandukanye, imanza z'ubugeni n'izindi zitandukanye.

Ubwiherero bw'abagabo bwo kw'ishure ry'ubuhinga ry'i karera bwubatswe mu bihumbi bibiri na gatanu babwubakiye rimwe n'ishuri abiboneka yuko bwobwo bwatanguye gusatsa hakaba hakenewe kubakwa ubundi.

Ubwiherero bw'ishure shingiro ya Kamenge ya gatatu ,bwubatswe muri ibihumbi bibiri n'amajana abiri na mirongo ibiri na gatanu, rigizwe n'amatafari kandi risize irangi ryiza ryera .

Ishure ryagenewe gukora imiti, kugira abanyeshure baho bimenyereze ingene bakora imiti, niyo ababigisha babo baja mu zabukuru ngo abanyeshure nabo bashobore kuza barakora akazi kabo bigisha.

abahinga barikumwe n'abanyeshuri bigisha bariko baraba ingene amaraso bapimye abagwayi babo arimwo indwara canke akomeye kugirango abarwaye bashobore kubamiti

igikorwa c'abanyeshure bakora ubuganga bariko bariga ingene bashobora kugira ituma tumanako ry'amaraso mu gihe bateye urushinga umuntu cankinka kugira barabe icagwaye cankikwaye.

Ikigo kijejwe kwerekana cyanke kwigisha abanyeshure gutororokanya amaraso canke gufata amaraso ku bagwayi kubwira ngo baje kwigako neza ico umurgwayi agwaye.

Ububati bwiza cane bwagenewe kubikwamwo ibikoresho bitandukanye, ubwo bubati buri mu nyubakwa nziza cane, yubatswe mu buryo bwa kijambere, yubakishijwe amatafari ahiye neza, ubwo bubati bukaba busize irangi ryera.

Umwigisha ariko aratanga inyigisho zijanye n'ubuhinga, akaba ariko aziha abanyeshure b'iwe, akaba afise n'ibikoresho bituma batahura ivyo vyigwa.

Inyubakwa nziza cane yubatswe kija mbere indani mw'iyo nyubakwa hariyo intebe abanyeshure bashobora kwicarako iyo bariko barakora imyimenyerezo hariho, kandi, naho bashobora gutereka ivyo bariko barakoresha mu myimenyerezo za.

Ububiko bw'imiti buvura abantu buri kwamuganga aho habikanke bikoresho bakoresheje mu gufata amaraso y'abantu kugira barabe ngo arabagwaye.

umwigisha ariko aratanga inyigisho ku banyeshure b'iwe inyigisho zijanye n'ivy'ubuhinga imbere y'iwe hari ibikoresho bifasha abanyeshure gutahura ivyo vyigwa uwo mwigisha ariko arabaha

Amatafani meze cane kandi akomeye yongewe yaraturiwe kandi ashobora kubakishwa inzu kugira ngo ikomere kandi imare imyaka myinshi irinde n'inkukuma n'umuyaga w'injira indani.

Imihora itwara amazi n'iyindi micafu y'ahantu bakorera ibintu vyo kwiga, mu gisata c'ubuhinga bwo kuishuri inshingiro rya rutana ya mbere, hagati migihugu amaja mu buraruko bwaco.

Ikigo c'ubushakashatsi ryo kw'ishure ryisumbuye ry'i Bujumbura, abanyeshuri bashobora kuza kurabiramwo ivyo bize mw' ishure ariko kugira babitahure neza bakaza bakabibereka na cane cane mu vyirwa usanga bijanye n'ubushakashatsi.

Ikigo c'ubushakashatsi kiri mw'iseminari ntoya y'i Muyinga, aho abanyeshuri bashobora kuza kurabira ivyo baba bize mw'ishure, na cane cane bijanye n'ivy'amatara, canke n'ibinyabuzi n'ibindi vyinshi bitandukanye biga mw'ishure.

Intebe nziza cane zicarwako n'abanyeshure mugihe bariko biga icigwa ciza cane kandi kiryoshe kijanye n'ibintu vyo gutumatumanako no kumenyesha ibikorwa vyabo.

Inzu y'ubushakashatsi abanyeshure bo mu Kaminuza y'Uburundi mu Gisata c'Ubushakashatsi baza kwigiramo kugira ngo bashobore gutahura ivyo baba babonye mw'ishure kumbure udashobora gushoka gutahura utabonye ingene bikorwa.

Ububati bwagenewe gushirako ibitabo abana bakoresha mw' ishure kugirango bashobore kwiga neza babisiguriwe n'abigisha babo, kuko ari bo babinonosoye neza.

Inzu nzije cane yubakishijwe n'amatafari meza yagenewe gufatirwamwo ibipimo vy'amaraso y'abana bariko bakinga urucanco rwabo bakivuka kugira bakorana magara meza.

Ishure abanyeshure bari mu mwaka wa nyuma mu gisata c'ubushakashatsi na cane cane mu kijanye n'ibinyabuzima bigiramwo, bakaba bariko baritegurira ikibazo ca Leta bazokora mu kwezi kw'indwi uyu mwaka nyene.

Inzu y'abigisha bahuriramwo bavuye kwigisha mu mashure atandukanye kubwira bakoreremo akazi kabo atawundi muntu ariko arabinjirira cyanke amenya ibyo bakora mu gihe atari mwigisha cyane cyane birinda y'uko abanyeshure bamenya akazi kabo.

Inzu nziza cane isize amabara meza cane ituma amadijisha yayo yuguruwe hagira umuco mwiza hakabona neza kugira ngo abariko barakoresha bakorere ahantu hameze neza cane.

Inyubakwa shingiro y'ishure rya Kamenge. Iryo shure rero rikaba rifise isuku rike inyuma yaryo kuko abanyeshure baho bigenza nabi cane kandi batanga akarorero kabi mu kibano barimwo.

Umunyeshure ariko arakurikirana ivyigwa ariko arahabwa n'umwigisha wiwe yicaye ku ntebe nziza cane imbere yiwe hari amakaye n'ibitabo bimufasha kwiga neza.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kija mbere imbere yayo mashure harateye ishurwe hamwe n'ibiti bifise amababi afise ibara risa n'ugwatsi rubisi.

Ikibuga kiri imbere y'amashure. Ico kibuga kikaba giteyemwo ibiti vyiza cane bitanga akayaga. Ico kibuga kikaba kandi gishobora gukinirwamwo n'abanyeshure iyo bari mu karuhuko.

Ibiti binini cane kandi birebire, bifasha mu gukwega imvura mu gihe habaye izuba ryinshi ryakiriye ibitegwa ,kandi birinda inkukura mu gihe haguye imvura nyinshi ku musozi.

Amashure meza yubatswe mu buryo bwa kijambere, imbere y'ayo mashure harateye amashurwe meza cane, harateye kandi n'ibiti, ibiti bitanga akayaga, imbere y'ayo mashure hari ikibuga gitewemwo utwatsi dufise amabara asa n'urwatsi rubisi.

Inzu ishaje cyane kandi yubatswe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda n'icenda. Iyo nzu rero ikaba ari umugabo yitwa nihoro imbere uwo mugabo rero akaba afise ubwanwa bwinshi n'abana benshi.

Ikigo kijejwe imigenderanire hagati y'igihugu c'uburundi ,n'igihugu c'ubufaransa ,kugira bitsimbataze amahoro ,n'iterambere rusangi ,mu bwenegihugu no mu barundi bose n'abafaransa bose.

Uruzitiro rw'ikibuga kiri indani mw'ishure yitiriwe umwera nda pahulo i co kibuga kikaba gifise n'umuryango, bifasha abanyeshure bari kw'ishure kutaja mu bindi bibanza iyo baje kw'ishure.

Ishure rigako abana bakera kandi ryubatswe nabi, rigashobora kwakira abana bato bato cane, kandi ryubatswe kuva kera mu gihumbi kimwe n'amajencenda n'amirongo ibiri.

Amashure meza yubatswe mu buryo bwa kijambere asakajwe kandi n'amabati ya kijambere imbere yayo mashure hari abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure isa.

intebe nziza cane zagenewe kwicarako abanyeshure iyo bariko barakurikirana ivyigwa izo ntebe zirafise aho abanyeshure bashobora gushira ivyo bandikirako ivyigwa vyabo

Icigwa cy'abanyamahanga c'icongereza cigishwa mu mashure kugira abanyeshuri bashobore kumenya no kuvugana n'ab abanyamahanga, mu gihe bagiye nko kwiga mu bihugu byamu mahanga canke mu gihe abanyamahanga baje mu gihugu cacu.

Ibiti vyiza cane kandi bire bire bifise amashami meza kandi atotahaye kandi bifasha gutanga akayaga keza ngo ab'impande yavyo bashobore guhema umuyaga mwiza.

Inyuma y'amashure yo kw'ishure nshingiro ya kamenge ,kandi ishure ry'akarorero rifise amanyeshure, ryigako n'abana b'umugabo ab' impande y'iwacu yitwa Niyonzima.

inzu nziza cane yubakishijwe amatafari meza cane kandi aturiye vyongeye anakomeye atuma inzu ikomera cane kandi ishobora kuramba igihe kinini ndetse n'imyaka myishi.

Umupira w'amaguru ukoreshejwe imigozi, n'akamwanya ,ukoreshejwe uko kugira ngo abanyeshure bashobore kuba bowukina, bawukoreshe ibikorwa vya misi yose ,kandi bifashishe no gukina muriyo baruhutse.

Ishure canke ikigo cyagenewe gukinishirizwamo abana bato bato bakiri munsi y'amezi atandatu ngo bashobore kuya bariyohera bakoresheje ibikoresho ababyeyi bababaguriye.

Ikibanza cagenewe kumanikwako amatangazo yanditse ku mpapuro, eka n'ibindi vyankenegwa umuyobozi aba akeneye kubwira abanyeshuri biwe atarinze arabwira umumwe, babimanikaho kugirango uwuhaciye abibone.

Uruzitiro rw'ishure indani mwugo ruzitiro, hari amashuri yubatswe mu buryo bwa kijambere akomeye cane ageretse rimwe. Ayo mashuri akaba afise n'amadirisha manini ,ayo mashuri akaba asizw'amarangi yera yubakishije kandi n'amatafari ahiye neza.

Impapuro zimanitse ku ruhome rw'isomero kugira ngo abanyeshure bashobore kubona ibyanditse kw'izo mpapuro neza ibyo somero rikaba ryubatswe kijambere ryubakishijwe n'amatafari ahiye neza.

Intebeye nziza cane, kandi zikozwe ku buhinga bwiza cane zisharwako n'abanyeshure baba mu gacimbiri ka kanyosha mu gihe bariko barika ibintu bijanye n'ingwara canke n'ibiharuro bibafasha mu zamaubwamisi yose.

Amashure meza cane, yubatse mu buryo bwa kijambere, ageretse kabiri; imbere y'ayo mashure, hari ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo mu mwanya w'akaruhuko. Muri ico kivuga, hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'uburundi.

Akabati kagenewe kubikwa ko ibitabo vyo kwigishamo abanyeshure b'umwaka wa mbere nshingiro kugira ngo bashobore kumenya ubwenge bw'ukuntu wo kwitunganya mu buzima bwabwo bwa misi yose n'ibintu bashobora kwirinda.

Urupapuro rumanitse ku ruhome rw'ishure ku ruhome kubatswe n'amatafari ahiye neza urwo rupapuro ruriko ivyerekana iryo shure vyanditswe mu rurimi rw'icongereza.

amashure atubatswe muburyo bwakijambere ayo mashure akabasakajwe n'amabati asanayashaje imbere yayo mashure hari abanyeshure bambaye umwambaro w'ishure

Ikibuga c'umupira w'amaboko gikinigwako abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye ryitiriwe Mutima Mweranda yo mu ntara ya Gitega ico kibuga kikaba ari ciza cane.

Ishure ryiza cane ryubatswe mu buryo bwa kijambere risize amabara yera nayirabura muri iryo shure, hari intebe nziza zagenewe kwicara ko abanyeshure iyo bariko barakurikirana ivyigwa. Izo ntebe zirafise n'aho abanyeshuri bashobora kwandikira ko ivyigwa bariko bariga.

Ikibuga kiri imbere y'amashure yubatswe mu buryo bwa kijambere hagati mw'ico kibuga hateye ibiti har kandi n'abanyeshure bariko barakina mw'ico kibuga hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi.

Abahungu n'abakobwa bari indani mu ruzitiro, indani mw'urwo ruzitiro kandi hari n'imodoka zitandukanye, zifise amabara yera, izindi zifise amabara yirabura, urwo ruzitiro hakaba hari n'ibiti, ibiti vyiza cane bitanga akayaga.

Ikibuga kiri imbere y'amashure meza cane ayo mashure akaba yubatswe kija mbere mu ico kivuga harimwo imodoka mfise ibaragera mu'ico kivuga harateye n'ibiti ibiti bitanga akayaga.

Imirima myiza cane y'igiti bita ikawa barimye ku musozi wa rutegama ngushobore gufasha igihugu kunguka, mu kuja kubidandaza hanze bashobore kuronka amahera y'agaciro asahiriza igihugu.

Amashure meza cane yubatswe kija mbere asakajwe, kandi n'amabati yo mu bwoko bwa kijambere inkome z'ayo mashure zisize irangi ry'umuhondo n'irangi gera amadirisha n'imiryango vy'ayo mashure risize irangi ry'uburoe uru.

Igiti ciza cane kandi gifise n'amababi meza cane atotaye ,gifasha abari munsi yaco kubaha gatutu ,n'akayaga keza cane ,bashobore guhema ,impwemu nziza cane ,kandi z,ingira kamaro.

Amashure yubatswe mu buryo bwa kera asakarishijwe n'amategura imbere y'ayo mashure harateye amashurwe umeza cane imbere y'ayo mashure, kandi hari n'abanyeshure bambaye inyambaro y'ishure.

Inzu nkuru baciramwo urubanza abagiye kubaka rukristu mu kubasinyisha bakiyemeza yuko bazorangura neza amabanga binjiyemwo yo kwabirana no gukora neza kugira ngo bashobore gukorera neza abana babo.

Ikibanza ceza cane, kandi gikozwe neza cane gifasha abantu barengana n'amaguru canke n'ngoindishwa zabo ha mu modokari canke ikindi cose kuwira ngo bashobore kugira uruja n'uruza rwiza.

Igikoresho imiryango myinshi n'amashure menshi bakoresha mu kuja kuvama amazi iyo bayakamye canke bayabike kugira baze bakoreshe mu nyuma batayafise.

Inyubakwa nziza cane irimwo akabati kagenewe gushigwako ibitabo, hariko ibitabo bitandukanye, indani mw'iyo nyubakwa hariyo imashini yagenewe gufotora impapuro, hariyo kandi n'umutaka wagenewe kwikinga imvura.

Intebe zagenewe kwicarako abanyeshure mu gihe bariko barigishwa n'umwigisha ibiharuro n'ibindi bijanye no kwiga bibafasha kwungura ubwenge bwabo no mu kubakuza kugira batera imbere mu bwenge bwabo.

Umunyeshure ariko arahabwa ivyigwa n'umwigisha wiwe umunyeshure yicaye ku ntebe nziza cane imbere yiwe hari amakaye ibitabo n'ikaramu bimufasha kwiga neza ivyigwa vyiwe.

Amashure meza cyane yubatswe mu buryo bwa kijambere. Imiryango n'amadirisha n'amabatizi ayo mashure bisizibararisa n'ubururu imbere y'ayo mashure hari ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramwo mu mwanya w'akarubuko k'ivyigwa.

Ikibumbano gishushanijeko impande zose z'ibihugu vyose vyo kw'isi ico kibumbano rero kikaba gifasha mu cigwa c'ukuntu abantu ba kera bamenya aho ibihugu biherereye ufatiye ku bindi canke ibivyegereye.

Ikirangaminsi cerekana uko iminsi igenda irakwirikirana, gifasha kwereka bene kubiraba canke abandi bantu bose, ingene bokuza baritwararika canke bokwitunganya mu minsi yabo ya minsi yose.

Inkengeri iri kw'ishure shingiro ya Gihosha ya kabiri, ifasha abanyeshure kumenya yuko hageze akaruhuko gatoya, canke hageze gutaha mu gihe bariko bariga.

Intebe nziza cane zo mu bwoko bw'a kija mbere izo ntebe zikaba ziyagenewe kwicarako abanyeshure mu gihe bariko barakurikirana ivyirwa izo ntebe zirafise aho abanyeshure bashobora kwandikira ivyirwabariko bariga.

Ishure ryiza cane inkome z'iryo shure zisize hamarangi yera n'ayirabura indani miryo shure hari ntebe zagenewe kwicarako abanyeshure iyo bariko barakurikirana ivyigwa.

Intebe nziza cane zagenewe kwicarako abanyeshure iyo bariko barakurikirana ivyigwa, kugira ngo ntibaruhe izo ntebe kandi zirafise n'aho abanyeshuri bashobora kwandikirako ivyo bariko bariga.

Ishure ryiza cane ryubatswe mu buryo bwa kija mbere iryo shure rikabagiga ko wo mwana wa ni yo nzima afiseyo imyaka cumi n'itanu iryo shure ritanga ubumenyi bwiza cane n'abanabiga ko iryo shure baraciye ubwenge.

Ikigo cakira abana batobato bagitangura amashure yabo kugira babigishe ibikorwa vy'abatobato kugira bashobore kumenya ibintu vya mbere vyumu buzima bazokwifashisha ni bakuru.

Umunyeshure ariko akora ivy'icigwa c'ibiharuro kugira ngo bizomufashe ariko aradandaza canke ariko aharura amafaranga mu bihe bikenewe kandi ngo akore ivy'imodoka.

Ishure nziza cane, kandi ifise uburaro, kandi kabayorohereza n'abanyeshure bayo mu gihe amazi yakamye kabafasha kuba bafise amazi yabo aho bayatororokaniriza kugira abanyeshure biborohere mu gihe bagiye kw'ikoga.

Abanyeshure b'abigeme bariko bakina ibikino vyabo, vyo guterana amabuye kugira ngo bashobore kuruka mu mutwe kandi ngo bibagitse gato ibibagora mu buzima bw'a misi yose.

Ibarabara ririko rirakorwa neza cane ngo rishobore gutuma uruja n'uruza rw'imodoka n'abagenda n'amaguru ngo bishobore kumera neza, kugira ngo akazi bakora gashobore kugenda neza kandi ntibaceregwe.

Abanyeshure bato bato iyo batashe muhira iwabo hama bakacaba barakina umupira w'amaguru barindiriye k'ababyeyi babo canke abakozi bashobora gushira ku meza bagafungura.

Ibikoresho bifasha abana gukina neza iyo bari mu mwanya w'akaruhuko w'ivyigwa ivyo bikoresho biri mu kibuga ico kibuga kandi kikaba gitewemwo n'ivyatsi ivyatsi bifise amabara asa n'urwatsi rubisi.

Inyubakwa nziza cane yubatswe kija mbere isakajwe kandi n'amabati ya kijambere. Umuryango w'iyo nyubakwa, ukaba wuguruye. Umuryango usize irangi ryera. Vyerekana ko ari biro vy'uwujejwe intwaro.

Ikigo nshingiro kiri mu ntara ya Bujumbura; ikigo kinini cane kirimwo amamodokari menshi kandi kikaba gifasha mu gutuma tumanako kw'ibikorwa vyo mu Burundi bwose.

Amashure yubatswe mu buryo bwa kijambere ageretse kabiri. Imiryango n'amadirisha vy'ayo mashure bikaba bisize ibara risa n'ubururu reka imbere ayo mashure hari ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramwo.

Ikigo ciza cane cubakishijwe ubuhinga bwa kera, aribwo bakoresha mu gushirako iminyare canke ibiti vy'imisuna, kugira ngo gishobore gukomera cane.

Urupapuro rumanitse ku ruhome rw'ishure urwo ruhome rukaba rusize irangi risa n'umuhondo urwo rupapuro ruriko indinganizo y'ivyigwa abanyeshure biga ku musi ku munsi mu ndwi.

Ikibanza cagenewe kubikwamwo ibitabo, ico kibanza kikaba kirimwo intebe n'imeza abaje gusoma ivyo bitabo bicarako, kugira ngo basome neza ivyo bitabo.

Ikibanza abana biga mu mashure matomato yo kwimenyereza bakiniramwo kugira bisanzure batangiye akayaga mu mutwe hajemwo 'bindi vyumviro baryoherwe, kandi biyoroshe mu mutwe bariko akena n'abandi bana bangana.

Intebe nziza cane zakozwe n'abahinga bashoboye kandi babinonosoye, zifasha abantu baje mu nama kuruhuka no kwicara neza kugira bakwirikirane ivyo baje kwigishwa.

Inkengeri iri kw'ishure ritoya ryitiriwe umweranda mikaheri iyo nkengeri ikaba ifasha abanyeshure kumenyesha ko hageze umwanya w'akaruhuko canke hageze umwanya wo gutaha.

Isengero riri mu gacimbiri ka Gihofi rifasha abakirisu baho kwitura umukama no gusenga ngo biyegereze Imana n'imitima yabo kubera bariko baja mu bicumuro vyinshi.

Ishure nziza cane kandi ryubatswe ku bihinga bwakataraboneka, rifise amabara meza cane kandi ryigisha abavyeyi n'abanyeshure babo kwitwararika neza itunga rusangi n'ibindi vyose bikenewe mu nama y'igihugu.

Abanyeshure bavuye kw'ishure baciye kuvoma amazi y'abavyeyi babo kugirango ayo mazi abafashe mu gutegura imfungurwa bashika barya bavuye kw'ishure kugira ngo bagende bafise ingoga iyo basubiyeyo.

Amashuri miza cane yubatswe ku buhinga byiza cyane kandi akomeye cane gose amaze imyaka irenga ijana akora akaba ari mu ntara nziza ya bujumbura.

Urupapuro rufise ibara ry'umuhondo. Urwo rupapuro rwanditse ko ibiharuro n'ingene bavyita mu rurimi rw'igifaransa. Urwo rupapuro rukaba rumanitse ku ruhome rw'ishure, ishure ryubatswe kijambere.

Ikibuga c'umupira w'amaguru kiri imbere y'amashure yubatswe mu buryo bwa kijambere ico kibuga nico abanyeshure bashobora gukiniramwo uwo mukino w'umupira w'amaguru iyo bari mu karuhuko canke inyuma y'ivyigwa.

Ikigo gifasha abana bagwaye ubumuga mu kwidagadura no gutuma bashobora kuba badukumiriwe mu kibano n'ahandi hose baca, kandi kafasha kwumva yuko bakunzwe na bo nyene ari abanwaabandi.

Ingunguru nini cane, yagenewe kubikamwo amazi ,ngo azarakoreshwa mu gihe ayandi yacitse ,n'abanyeshure canke n'abayobozi kugira ngo bashobore kwiyoga ntibacegwe mu bikorwa vyabo.

Amashure meza cane yubatswe neza, asakarishijwe n'amabati ya kijambere. Imbere y'ayo mashure hari ikibuga abanyeshure bakiniramwo. Muri ico kibuga harimwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure ifise ibararisa n'ubururu.

Intebe nziza cane zikoreshwa n'abanyeshure iyo bariko bariga ibyigwa by'ibiharuburo ngo bibafashe gutera imbere, no guca ubwenge nu gukoresha mu buzima bwa misi yose niyo bariko baradandaza canke bariko baraharura amafaranga.

Intebe nziza cyane ziri mw'ishure izo ntebe zikaba zagenewe kwicara ko abanyeshure iyo bariko barakurikirana ibyigwa kugira ngo ntibaruhe kandi bashobore gutegera neza evyo bariko bariga.

Ikibanza abanyeshure bakiniramwo iyo basohotse mu karuhuko gatoya cane kugira bace basubira kwiga kandi gishajije neza cane gifise n'uburyo bwose bwo gukinirako abana bashobora kwidagadura mu buryo bwose.

ishure nshingiro ryiza cane riri mu gacimbiri ka ntahangwa mu ntara ya bujumbura kandi ryubatse cane kera cane mu gihumbi kimwe n'amajana cenda na mirongo na kabiri rifise n'abigisha beza kandi bazi kwigisha neza

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye kandi ikomeye cane ihingurirwamo ibintu vy'ibaho kandi bifasha kwiga neza mu banyeshuri bariko baratera imbere.

Ikibanza cagutse cane co kororeramo ingurube z'umugabo yitwa nihorimbere kandi akaba ajejwe n'ibintu byo gutumatumana ko mu gisagara ca Gitega hagati y'igihugu c'uburundi.

Inzu nziza cane isize amabara meza, y'amabati y'amategura afasha gukinga yuko inzu iva mu gihe imvura iriko iragwa, canke hariko haka izuba ryinshi, ngo abari indani bamererwe nabi.

Icicaro gikuru c'ubuyobozi bukuru bw'Ishuri Shingiro ya Makamba ya mbere mu ntara ya Makamba, hagati mu gisagara nyene ca Makamba; Ubwo buyobozi rero bukaba bujejwe gutunganya neza imibereho y'abanyeshuri baryo.

Ishure ry'abafaransa riri ngaha mu gisagara ca Bujumbura ryubatswe neza cane rifise n'amarangi meza rwose kandi bigisha neza abanyeshure bahou gasanga baraciye ubwenge no makungu.

icigwa ciza cane kandi cingira akamaro umuntu wese akwiriye kumenya cerekeye ibizanye n'ibihimba vy'umubiri wacu ngene vyitwa n'ingene bikora kugirango umwe wese ashobore kumufasha

Ibumbu gize cane rivumamwo amazi afashe imiryango guteka no gukoresha isuku kugira bafashe kugira amagara ameza no kwirinda ingwara ziva kw'isuku rike n'imicafu myinshi.

Icigwa ciza cane c'ibiharuro cigishwa abana kugira bamenye ibintu bijanye n'ubudandazwa kandi bobafasha mu buzima bwa misi yose kuko birafasha guharura no kumenya ibiza n'uruza bw'ibintu kandi ngo bashobore gucubwenga.

Ishure ry'akarorero ryubatswe m'umwaka wihumbi bibiri na birong' ibiri na gatanu, umukuru w'igihugu yaryuguruye kw' igenekerezo rya kane ,ukwezi kwa gatandatu rikaba ryatanguye gukora uno mwaka rikaba kandi ririko riramura abana mbere.

Ishure inshingiro ryo mu gihosha ya mbere ritunganijwe neza rifise uku ryinshi cane, kandi igobakishijwe amatafari akozwe mu bivu, kandi rishobora gutuma inzu yabo ikomera cane.

Intebe zo kwicarako nziza cane zubatswe mu giti c'umukaratusi kandi zikoreshwa mu banyeshure iyo bariko bariga kandi bazicayeko bamererwa neza intebe zikorora umugongo neza kandi zikawushira mu kibanza ciza.

Ikibaho bashirako amanota y'abanyeshure kubwira bamenye abayobewe n'ababitoye canke abazosubiramo ibibazo kubwira bibafashe kwimuka mu mwaka ukurikira.

Ishure ririko amashure abanza ,amashuri shingiro amashure yisumbuye rikaba ryigako abana b'abahungu n'abana b'abakobwa kuva ku myak' itatu kuduga gushika ku myaka baherezako amashure yisumbuye, ikaba arishure rizwi gwose mu karere.

Ikibuga ciza babikamwo imodokari iyo bagiye gukora kandi imodokari zabo zikaguma mu mutekano nta ngere kuko zicungishijwe ahantu hanini cane kandi hari umutekano ukwiye.

ikirere ciza cyane gisukuye cane kirimwo n'ibicu bwiza cane bigifasha kuraba neza ingene abantu bo kwisi babayeho ikaduha n'imvura iryoshe cane ifasha imirima gukura

Inzu yo gusomeramwo ibitabo yo mu gisagara ca Bujumbura yubatswe n'ubuserukizi bw'Ubufaransa mu Burundi kugira ngo bafashe abana b'abarundi gukarisha ubwenge, bamenye n'izindi ndimi atari kirundi.

Ishure shingiro yo mu Rutoke rifise abanyeshure baciye ubwenge cane, abigisha baho ni barutumwako baraja gutora ibibazo vya reta mu makungu no mu gihugu nyene kugira abanyeshure babitoboye bashobore kuja mu mashure y'akarorero.

abanyishuri babigeme bariko bakina mikino yabo y'ibibariko bakoresheje amabuye imikino bafasha gutekana mu mutwe no kuruhuka mu gihe bavuye kw' ishure canke mutundi dukorwa kuko birananonora imitsi yabo

Ishure ryiza cane kandi ry'akaroruhore, riri mu gacimbirika i Jenda mu ntara ya Bujumbura, kandi rifasha neza abaryigako gushika kure no mu gutera imbere mu buzima bwabo.

Ishure shingiro ryo ku musozi wa Kayanza mu ntara ya Rutana, rifise ubunganire bunini cane, n'iryo kwa Nahimana umugabo ajejwe uburaro n'agataka muri iyo ntara nyene, kandi akaba atunze cane.

ikigo gikuru kijejwe kumenyekanisha ibikorwa vya yagamukama, kiri mu gisagara ca bujumbura ahaherereye mu buraruko bwaco, kandi ico kigo gifasha cane gukabura imitima y'abantu bashaka kwegera imana.

Ishure ryiza cane rifise abanyeshure bambara neza, kandi rifise n'ikengeri rishajije neza, ryubatswe mu buhinga bw'akataraboneka, kandi n'ibikoresho vyiza cane bikomeye.

Ishuri ryisumbuye ryako miyine ntangwa ryiga ko abana b' abahungu n'abakobwa rifise ibisata bine harimwo igisata c'ubushakashatsi igisata c'indimi igisata c'ivyo ubutunzi hamwe n'igisata c'imibano.

Karori umugabo w'imyaka mirongo itanu avuka mugisagara ca gitega aho asanzwe yigisha kw'ishure shingiro rya gitega icigwa co kwinonora imitsi abana bo m'uwagatanu, bo m'uwagatandatu no m'uwindwi.

Ikigo c'igihugu kijejwe gutunganiriza abanyagihugu bafise amatati, haba amatati y'amatongo, haba amatati y'amafaranga n'ibindi vyinshi. Iki kigo kikaba cashizweho n'umugwi w'igihugu ujejwe amahoro n'umutekano mu gihugu.

Ishure ryigamwo umwana wa Misago afise imyaka cumi n'itanu yiga mu mwaka w'icenda kw'iseminari ntoya yo mu Kanyosha iri mu gisagara ca Bujumbura uwo mwana akaba aciye ubwenge aho kuva mu wa mbere yaba uwa mbere nyene.

Ishure ryisumbuye ryugawe kw'itegeko ry'umushikianganji, kuko ritari rigitanga umusaruro mwiza, leta ikaba iriko irabisubiramwo kandi ikazozana abigisha bashasha, kugira ngo abana baronke ubumenyi bukwiye.

Isengero ya ekereziya katorika iri muri komine ya Bukeye ikabitwarwa na patiri Nizigimana Emanuweri, umupatiri abakirisu bakunda cane kubera inyigisho yamabaha zibubaka mu buzima busanzwe.

Ishuri ryisumbuye ryo mu gisagara ca bujumbura ,ryigako abana bagendana ubumuga: y'aba umuga bw'amaguru ,y'aba ubumuga bw'amaboko ,y'aba ubumuga bwo kutabona, y'aba ubumuga bwo kutumva ,n'ubundi bumuga bwinshi, umwana ashobora kugira.

Ikibuga kinini kirimwo abana, giteyemwo amashugwe, kirimwo ibiti, kirimwo Kandi n’ibikinisho binini binini abana bashobora gukiniramwo. Kikaba kandi gikikujwe n’amazu menshi.

Ishure riri mu gisagara ca Bujumbura riramura abana baciye ubwenge rikaba riri mu mice itatu : harimwo amashure abanza ku bana bari munsi y'imyaka itanu, amashure shingiro ku bana bari hagati y'imyaka itandatu n'imyaka cumi n'umwe hamwe n'amashure yisumbuye.

Icigwa co kwinonora imitsi n'icigwa abana bose bo mu mashure mato mato bakunda cane kandi badasiba nkuko basiba mu bindi vyigwa, nkuko vyibonekeje mu biharuro, ubushikirangaji bw'indero buheruka gusohora bijanye n'ivyigwa abanyeshure bakunda.

Abana batowe mu mihingo yose y'igihugu ngo bahiganwe mu vyerekeye tumatumana ko baherekejwe n'abigisha babo baje kurondera u bumenyi mu vyobariko bakurikiranamwo kugira bibafashe mubuzoma busanzwe.

Ishure ririmwo intebe nyinshi, abanyeshure bashobora kw'icarako, hariho n'akabati inyuma. Ishure nyene rikaba ryibonekeza ko harih' umuntu aryamye ku ntebe y'inyuma ku ruhande rw'iburyo.

Ishure shingiro rya Karusi ya mbere, rikaba ryigako abana bashika amajana abiri; abana bari hagati y'imyaka itandatu n'imyaka cumi n'umwe; bakaba ari abana benshi bafise amikoro make.

Inzuziri ku musozi hanamye cane witwa akayogoro inzuzi ikikujwe n'ibiti hamwe n'ibindi bintu vy'ivyatsi n'amashugwe biteye ku ruhande abantu ba muri zi nzu barakundana cane iyo tugiye ku baramusaba twakira neza.

Ishure twigira hamwo mu mwaka wa kaneje nk'a banari n'icara mu kibanza c'imbere twari dufise umwigisha yitwa fideli yakunda kudukubita cane y'ibazo vya tunaniye, kandi yadukarira rwose yatwigisha neza vyiyongewo.

Bso abanyishure bari mu ndaro cubakisha ijuro ya matapari yaturiye sinko shurwe meza, kandi n'abanyishure bawe bitwara neza cubatswe kera cane, ariko rutiviso ubwiza.

Ibiro vy'abarongozi batandukanye barongoye ishure ryisumbuye rya Giheta, bikaba biriko rirasanurwa mu ntu mbero yo kwitegurira neza, yubire y'imyaka mirongo ibiri n'itanu iri shure rimaze, riramura riramurira igihugu.

Inzu nziza cane yubatswe mu gihumbi kimwe namajana icenda na mirongo icenda nicenda cubakishijwe namatafari aturiye kandi iyo nzu niya BIGIRIMANA wo mu ntara ya burunga mu bumanuko bwigisagara ca bujumbura

Abana bari mu karuhuko ko hagati mu vyirwa kw'ishure nshingiro rya ko mine muha ishure bonako ryubatswe neza aho rifise n'ikibanza kinini abana bashobora kwisanzuramwo bagakina iyo bari mu karoko.

Umwana wa Kabura, n'umwana wa Misago, ni abana bangana mu myaka, bigana mw'ishure kandi babana no muhira, bakaba batangaza abantu benshi k'ukuntu bakundana, k'ukuntu bama bari kumwe, mbere benshi bakaba bibaza ko boba ari amahasa.

Ishure ribanza ry'ababikira, ryigako abana b'abahungu n'abakobwa bari hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu, kugira ngo babategurire kuja mw'ishure shingiro. Iri ishure rikaba ryubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri.

Igiti ciza cane c'umukaratusi kire kire gifise amashami atotahaye n'imizi miremire, catewe n'abarimyi barima ibiti kandi ba kera cane.

Umwana yicaye ku ntebe imbere yiwe hakaba hariyo akameza. Ako kameza kakaba kariko ibitabo, amakaye, amakaramu. Akaba ariko arakurukira umwigisha biboneka neza ko ari mw'ishure.

Ishure ryigiramwo abana bo mu wambere biga kw'ishure shingiro rya Musinzibira ya mbere, bakaba biga ar'abana benshi aho bashobora gushika ijana mw'ishure rimwe, mugabo abigisha babo bakitanga kugira ngo abantu baronk'ubumenyi buhagije.

Akayira ko kw' ishure ryisumbuye ry'ubuhinga ryo mu Kamenge, kava mu mashure kaja mu buraro, kakaba gasakaye kugira ngo gakingire abanyeshure iyo hari izuba ryinshi canke iyo hariko haragwa imvura.

Ishengero rya katorka ryo muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya, rikaba ritwarirwa muri diyoseze nkuru ya Bujungura. Kandi rikaba ritwarwa n'umupatiri yitwa Nizigiyimana Emmanuel.

Abana ba bahungu n, abakobwa bambay' imyambaro y' ishur' itandukanye ku mabara, ari mu kibuga kinini cane, bamwe bariko barakin' abandi bahagaze mutugwi tugwi twinshi.

Ishure rifatanye n'itongo mutama misago aheruka kugabirwa kubera ko yigendeje neza mu gihimiritza banyagihugu kurima igitegwa cikawa na kareng ico gitegwa ikaba kiri mu bitegwa njabuka amazi.

Ibarabara ryegeranye n'ishure shingiro ryo mu Kirundo, iri barabara rikaba ririko rirakorwa n'ikigo c'igihugu kijejwe ivy'amabarabara, amafaranga yose hamwe azokora iri barabara akaba ari amafaranga miliyoni mirongo itanu z'amafaranga y'amarundi.

Uruhome rw'inyuma kw'ishure, ryigamwo abana bo muwa mbere rukaba rumanitseko imperekeranya kugira ngo abana bashobore kuzimenya kuzivuga, na cane cane bizobafasha kumenya ururimi.

Ubuyobozi bw'ubuvuzi mu ntara ya Cibitoke, bukaba butwagwa na muganga Selestino NDIKUMANA, yanonosoye ivyo kuvura amaso kuri kaminuza y'Uburundi, mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu.

Inzu abigisha bo kw'ishuri ry'imyuga ry'i Gitega basanzwe bafatiramwo akaruhuko, bakoreramwo, banyweramo akayi, ndetse bakahakorera n'ibindi vyinshi nko gutora ibibazo.

Ikigo cagutse kirimwo ibikinisho binini binini .Abana bashobora gukiniramo iki kigo kikaba kiri ku irero ry'imfuvyi ryo mu gisagara ca Gitega iri ri rero rikaba ryubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri rikaba ririmwe abana amajana abiri.

Ikigo c'urwaruka kijanye n'ivyidagaduro co mu Kamenge aho urwaruka ruhurira buri wa gatanu kugira ngo abasangiye impano baje hamwe bashobore kwiteza imbere biciye mwiyo mpano ndetse bashobora gufatirana n'abandi bacirondeza.

Ishure ry'akarorero ryo mu karere ka Buhumuza, iri shure rikaba ryigako abana babambere bo mu ntara zitandukanye, kugira ngo bahurire hamwe babigishirize hamwe, kandi batume badasamazwa na bariya bandi baba baba mu banyuma.

Itongo rinini cane riri ku buringanire bungana na are zibiri, MISAGO aheruka kugura ariguriye mwenewabo KABURA, iri tongo rikaba ryamutwaye ama miliyoni mirongo ibiri y'amafaranga y'amarundi.

Ikibaho mwigisha, ariko aratwigishirizako kugwiza hamwe no kugabura akarorero yaduhaye kimwe kugwiza kabiri bingana bibiri akandi akarorero na ko ko kugabura kabiri kugabura kabiri bingana kimwe.

Ikibaho bashobora kwandikako iyo bariko barigisha canke mu bindi, iki kibaho kikaba canditseko ikibazo co gucapa, aho babasavye gucapa inzu, iki kibazo nyene kikaba kiri ku manota atanu.

Mariya umwigisha w'ikirundi wo kw'ishure ryisumbuye rya Gatabo akaba yanonosoye ibijanye n'ikirundi kuri kaminuza y'Uburundi aho n'abamwigishije bose bamushingira intahe ko yari umunyeshure yitanga cane kandi akaba amaze kuronka ubushimwe butandukanye ko yamenyesheje abanyeshure benshi mu bibazo vya leta.

Umusi mukuru bagirira abana biga mu mashure matomato kw'ishure gitiriuwumweranda andreyayo mu gisagara ca gitega aho kubi umusi mukuru babafungurira bakanywa bakarya bagatamba, ndetse bakanaryoherwa cane.

Inzu y'amanama yo kw'ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca Gitega. Iyi nzu nyene niyo yabereyemwo inama y'ubushikiranganji kw' igenekerezo rya gatanu z'ukwezi kw'indwi, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu, aho umushikiranganji yahimiriza abigisha kugarukira ubumenyi bw'abana n'inndero yabo.

Ibihimba bigize umubiri mu rurimi rw'icongereza ni ryo somo ry'umusi y'imisagoyariko aratanga ku bana bariko bitegurira gukora ikibazo kibaha uburenganzira bwo kuja muri leta zunzumwe za amerika kurahura ubwenge kugira ngo bazagaruke guteza imbere giho.

Ubwiherero bwa kijambere bwubatswe ku mafaranga ashika miliyoni mirongo ibiri, mu nyuma yaho batahuye ko umwanda mukuru ushobora gukoreshwa nkumwavu umwanda muto na wo ugakoreshwa nyene nkumwavu mu kuvomera itomate.

Ikigega gifatanye n'imigende y'amazi gishikiramwo amazi y'imvura abanyagihugu bo kumutumba kayenzi bakoresha iy'amazi ava ku masoko yakamye. Amazi baca bayakoresha nko mukumesura canke mu gukora isuku.

Ishuri shingiro ryitiriwe soko ry'ubumenyi ryo muri komine Makamba rikaba ryigako umwana wa Kabura, umwana wiwe akaba afise imyaka cumi akaba yiga mu mwaka wa gatanu kandi akaba aba mu bibanza vya mbere imisi yose.

Ishure yitiriwe mwelanda pahulo wa kabiri rikabariri muri bake bashoboye gukurikiza amategeko y'isuku nk'uko twabibisabwe n'ubushigiranganji bw'amagara y'abantu kugira ngo tutwanye ngo arazifatirako isuku riki.

Ishure ry'abafaransa ryitiriwe Nerisoni Mandera, riri mu gisagara ca Bujumbura ryubatswe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu, kandi riramura abana baciyubwenge cane biga mu bisata byinshi bitandukanye.

Ibiro vyumuyobozi w'ishure ryisumbuye ryo mu Kinama bifatanye n'ibiro vyumunganizi wiwe. Bikaba biriko birasubirwamo gusigwa amarangi muntumbero yo kwitegurira neza yubire y'imyaka mirongo ibiri n'itanu iryo shure rimaze.

Inzuru size cane rubakishijwe amatafali n'imiryango ntibaragera ribacuye mu giumbi kimwe n'amace incenga nagiri n'incenda iyo nzuni yabigira imana baka mutumba barutana munara yaburunga.

ibarabara ryiza cane ryagenewe guca mwo abagenda n'imiduga canke n'amakinga n'amamoto eka n'abagenda n'amaguru impande iryobarabara hari amazu meza cane yubatswe mu buryo bwakijambere

Ishure nshingiro ya Mutima Mweranda iri mu Gihosha yubakishijwe amatafari aturiye neza kandi akomeye afasha kugira urupangu ntirusenyuke kandi rugume rukomeye imyaka myinshi.

Ikibuga kiri imbere y'amashure yubatswe mu buryo bwa kijambere; muri ico kibuga, hari igiti kiriko ibendera ry'igihugu c'Uburundi; iryo bendera rifise amabara atatu; hari ibara risa n'urwatsi rubisi, ibara ritukura n'ibara ryera.

Umwigisha w'ibiharuro yagiye kukazi acerewe cane, kandi abanyeshure biwe bari biteguriye ikibazo igihe kinini cane, kuko yari yabahaye ikiringo c'indwi yose.

Intebe ziri mw'ishure yubazwe mu buryo bwa kijambere izo ntebe bakaba bazidugije biboneka ko abanyeshure bariko barakora amasuku kugirango bakure imicafu iri mw'iryo shure.

Ikigo kirimwo amabendera menshi gifasha igitumatumanako n'unwo umwe mu gihugu hagati y'igihugu c'Uburundi n'igihugu c'Ubufaransa kugira ngo bagira imigenderanire irama, kandi y'iterambere.

Ikibuga ciza cyane kiri mu gace ka Bwiza mu bumanuko bw'isagara ca bujumbura. Ico kibuga kikaba gikinirwako inkiniro nyinshi zikomeye mu gihe ari ko akina abanyeshuri bo kuri ayo mashuri nyene.

Ikigo kirimwo inyubakwa nziza cane zubatswe mu buryo bwa kija mbere n'i co kigo harateye amashurwe meza cane harateye, kandi n'ibiti bitanga akayaga n'i co kigo hari n'ibiti biri ko amabendera atandukanye.

Ikibanza cagutse cane gifasha abanyeshuri bo kwishure shingiro ya kigobe gutonda neza ku idarapo mu gatondo bariko bararimba ururirimbo ruhayagiza igihugu bongera baduza n'ibendera ryarwo.

Amashure meza cane yubatswe mu bwoko bwa kijambere. Ayo mashure akaba asakajwe n'amabati ya kijambere. Imbere y'ayo mashure hari ikibuga gitewemo amashurwe. Ico kibuga kandi n'ico n'abanyeshuri bashobora gukiniramo iyo bari mu karuhuko.

Ikigo kirera abana mu kubigisha ibintu bibafasha mu buzima, n'ibindi bibafasha mu kubungura ubwenge, kugira babafashe kwironderera n'abo kazoza keza, mu gihe cose bazobaho.

Ishuri nshingiro yitiwe Mutima Mweranda, iri mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura, neza na neza mu gace bita mu Gihosha. Rifise abanyeshuri baciye ubwenge cane, kandi bafise n'umwete mwinshi.

Urupangu rwiza cane rw'ikigo kijejwe kwigisha abanyeshuri pangu guakishijwe amatafari meza cane kandi aturiye anakomeye atuma inzu y'ikomera cyane kamara n'imyaka myinshi.

Ububiko bw'ibitabo bw'ishure nshingiro ya gihosha, kandi bugafasha no guhingura neza no kubika neza ibitabo kugira ngo ababikoresha bazobikoreshe igihe kinini cane gishoboka.

Ishure ryiza cyane riri mu buraruko bw'igisagara ca bujumbura rikaba ryigisha abana badaciye ubwenge na gato abana baho bakaba batiyumvira neza kandi bakaba banwa urumogi.

Ikibaho cirabura kiri n'isomero niryo somero rikaba ryubatswek ija mbere rubakishijwe amatafari ahiye ico kibaho canditswe ko indinganizo y'ibibazo abanyishure bazokora.

imodokari yunguruza abana biga kw,ishure rya mutima mweranda ngaha mu gihosha mu ntara ya bujumbura iyo modokari ikaba ibunguruza ibakura mu micungararo yose y'igisagara ca bujumbura

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kija mbere ayo mashure akaba asakajwe, kandi n'amabati ya kija mbere imbere y'ayo mashure harateye amashurwe meza cane imbere ayo mashure hari n'ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramwo mu mwanya wo kuruhuka.

Ishure ryiza ry'umwaka wa gatandatu riri kw' ishure shingiro ya Rutana ya Kabiri, ryigisha abanyeshure bace ubwenge, kandi ryigishwako n'abigisha baciye ubwenge cane, bafasha abanyeshure mu kubarahurira ubwenge cane rwose.

Ishure nziza cane ry'umwaka w'icenda, kw' ishure nshingiro rya Kanyosha ya kabiri, ishure rifise ubumenyi n'ubwitonzi bwinshi, kandi rigafasha abanyeshure babo kwiga cane no gutuma bater' imbere muri kazoza kabo

Amashure y'amagorofa yubazwe kija mbere ayo mashure imbere yaho hari ikibuga kibuga gitewemwo amashurwe meza cane mwo ico kibuga, kandi hari n'ibendera y'igihugu c'uburundi.

Ibarabara ryiza cyane riri mu gacimbiri ka kanyosha, iryo barabara rikaba ribamwo abantu bari mu nzego zikuru zikuru kandi rikaba rifashwe neza ryubatswe na neza kubwira rigire oruja nuruza rumeze neza.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere. Amwe ageretse rimwe n'ayandi atageretse. Ayo mashure akaba asakajwe n'amabati yo mubwoko bwa kijambere. Imbere y'ayo mashure hari ikibuga gitewemwo amashurwe meza.

Ishure ryiza cane ryubatswe mu buryo bwa kijambere ryitiriwe Mutima mweranda ryuguruwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi n'umukuru w'igihugu mu ntumbero yo guhimiriza abana bagendana ubumuga kuja ku mashure.

Ikibuga kirimwo utwatsi dufise amabara asa n'urwatsi rubisi, ico kibuga kandi kikaba gitewemwo n'ibiti bitandukanye bitanga akayaga, mw'ico kibuga hicayemwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure.

amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere imbere y'ayo mashure hari ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramwo umupira w'amaboko eka mbere mwuwo mwanya hakaba hariko harakinirwamwo n'abanyeshuri bambaye imyambaro itandukanye

Kaminuza nziza cane yitiriwe ikiyaga tanganyika inimugacimbiri ka gihosha muri ntara ya bujumbura, kandi kikaba kiramura abanyeshure ba cobwenge cane.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri muri zone buyenzi kiriko cirekerwako n'abatamvyi b'ingoma n'abazivuza bariko batangae ibirori, kuko umukuru w'igihugu yabagendeye muri ako gace.

Ikigo kini cane kandi cagutse gose kiri mugacimbiri ka Musaga gifasha abahaba kuraramwo no kubitsayo imodoka ku bantu bafise aho baba hato hato cane bapanze amazu atari gwabo adashobora gukwigwamwo ingendeshwa zabo

Amashure meza cne yubatswe mu buryo bwa kijambere ageretse rimwe imbere y'aho mashure harateye amashurwe meza imbere yaba mashure kandi hari n'ikibuga mw'ico kibuga harimwo ibenderarg' igihugu c'Uburundi.

Ibarabara rija kwa Musaniwabo rikihujwe n'ibitutu vyinshi kuko izuba rirakunda kuharasira, kandi hakama hariho ibintu bishobora kuzana ibitutu muri iyo nzira.

Uruzitiro rw'ishure riri mu gisagara ca bujumgura indanimwe urwo ruzitiro hari abanyeshure bariko barataha bahejeje ivyirwa vy'uwo musi bakaba baca aho bakarabira kugira ngo bakure imyanda ku maboko yabo.

Ikibaho cirabura canditseko indinganizo y'ibibazo abanyeshure bazokora ikibaho kirimwishure ku ruhome rukomeye cane gubatswe n'amatafari ahiye neza.

Abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure ifise ibara ryera n'iry'ubururu bakaba bicaye ku ntebe iri imbere y'akazu k'idandarizo ako kazu kakaba kadandarizwamo ivya nkenegwa bitandukanye bikenewe mu buzima bw'umuntu.

Inzu y'uburiro y'ishure nshingiro ya gatara iri mu ntara ya cibitoke aho abanyishure baho bafatwa neza cane mu gufungura indya zikwiye, kandi zingirakamaro muri vyose.

Amashure meza cane imbere y'ayo amashure hari ikibuga gitewemwo ibiti vy'isi cane mw'ico kibuga kandi harimwo n'ibendera y'igihugu c'uburundi.

Imodoka zo mu bwoko butandukanye zifise amabara atandukanye hari izirabura izera n'izisa n'ubururu zikaba zihagaze imbere y'isengero zazanye abaje gusenga.

Abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa bambaye imyambaro y'ishure ifise ibara ryera n'iry'ubururu. Abo banyeshure bicaye mw'ishure ku ntebe nziza, bariko bakurikirana ivyigwa biriko biratangwa n'umwigisha wabo.

Abanyeshure bariko barigishwa ivyerekeye guharura n'ugutumatuma na ko bariko bigishanya hagati yabo umwe akabayabagiye imbere kugira ashobore kubasigurira neza, kandi yuko umunyeshuri asiguriye abandi bitahuruka cane.

Amashure yubatswe mu buryo bwa kijambere, akomeye cane, impome z'ayo mashure zikaba zisize amarangi yera, ay'ubururu, n'iyirabura, imbere y'ayo mashure haba hariko haraca abantu.

Abanyeshure biga mu gacimbiri ka gihosha bambaraneza cane, kandi bacaye ubwenge cane bigatuma n'abigisha babo babigisha banezerwa mu kubigisha, kuko bibaha n'ingoga zo mwbabigisha ibintu vy'akamaro.

Ikibanza kinini cane cagenewe ububiko bw'imodokari ts'abantu baje gusengera kuri paruwasi mu kiza mu iranda iri mu gacimbiri ka gasenyi kubwira ngo zigumane umutekano nta ngere.

Ikibaho kiri imbere mw'ishure ico kibaho kikaba canditsweko imyimenyerezo umwigisha yahaye abanyeshure ngo basigare barakora. Ico kibaho kifasha abanyeshure kubona ibyo mwigisha abahaye.

Aho batambukira kugira bashike aho umuyobozi w'ishure ryacu akorera ngo abahe uruhusha yuko uno munsi ku musase tutaza kwiga duca tuja kuruhuka.

Umushinge w'inzu utashoboye guhera neza ,ariko ukagumya inzu neza kuko n'ugo utaheze neza urashoba kugumy' inzu hama inzu ikabandanya ikomeye kugira abayibamwo ntibagira ikibazo na kimwe canke ngo banyagirwe.

Inzu y'umugabo yitwa Nahimana yubatswe mu gihumbi kimwe n'amajencenda na mirungu ibiri na kabiri imbere y'uko arongora kandi iyo nzu akaba yayigabiye abana biwe nk'ibisigi vya se.

Abantu bariko barakurikirana ivyirwa bariko barahabwa n'umwigisha wabo, bicaye ku ntebe nziza cane, imbere yabo hari imeza iriko imashini nyabwonko zabo zibafasha gukurikirana ivyo vyirwa neza.

Ishure ryubatswe mu buryo bwakijambere rikomeye cane indani mwiryo shure hariyo intebe yagenewe kwicarako abanyeshure iyo bariko barakurikirana ivyigwa kugira ngo ntibaruhe kandi bashobore kwandika neza ivyo bariko barakurikirana.

ishure inshingiro ryomu kabezi yubatswe mu gihumbi kimwe n'amajencenda na mirongo ibe n'icenda kiga ko abana baciy ubwenge n'abana bomubanyi yitwa n'iyo nkuru tubana mu gihosha.

Idirisha ry'ishure ryavuyeko ikiyo, urabiye aho hatari ikiyo, indani mw' ishure hariyo abanyeshure bariko barasubiramwo ivyirwa vyabo, izindi ntebe ziri mw' ishure zikaba zigaragara.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere, asakajwe n'amabati ya kijambere, imiryango n'amadirisha vy'ayo mashure, bikaba bisize ibara risa n'ubururu.

Amashure yubatswe mu buryo bwa kijambere ayo mashure akaba asakajwe kandi n'amabati ya kijambere imbere y'ayo mashure arateye amashuwe meza cane. Imbere y'ayo mashure kandi hari n'ikibuga abanyeshuri bashobora gukiniramo mu mwanya w'akaruhuko.

Ikibuga kir'imbere y'amashure meza cane cubatswe mu buryo bwa kijambere. Ico kibuga kikaba gishobora gukinirwamwo n'abanyeshure iyo bari mu mwanya w'akaruhuko k'ivyigwa. ico kibuga harateye n'ibiti...

Ikibuga kiri imbere y'amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere, ico kibuga kikaba gitewemo ibiti bitandukanye ka kikaba kirimwe n'utwatsi rufise amabara asa nurwatsi rubisi.

Ikibanza gitewemwo ibiti bitanga akayaga. Ico kibanza kikaba kirimwo abanyeshure bambaye imyambaro y'ishure aho niho abanyeshure bashobora gukinira iyo bari mu karuhuko k'ivyigwa.

Inzu ziza cane ibamwo abapatiri bo muri paluwase ya kinama abapatiri rero bakaba bafise imigenderanire n'imico myiza n'ababanyi babo, kandi bakabafasha imitima ya benshi.

Intebe ziri indani mw'ishure zagenewe kwicara ko abanyeshure, izo ntebe zicara ko abanyeshure babiri canke batatu iyo bariko barakurikirana ivyigwa.

Amashure yubatswe mu buryo bwa kijambere asakajwe kandi n'amabati ya kijambere. Imbere y'ayo mashure, hari ikibuga abanyeshure bashobora gukiniramo. Ico kibuga kandi harateye n'ibiti bitanga akayaga.

Ikibuga kinini cane, cagenewe kubikamwo Imodoka n'ibindi bigendeshwa, vy'Abaganga mu gihe baje kuvura kw'ivuriro, baraba, ingene ,Abagwayi babo bameze, yuko bakize canke bakigwaye.

Urupangu rwiza cane rw'umugabo yitwa niyonzima ajejwe itumatumanako, kandi akora mu bushikiranganji bw'imigenderanire afasha uruzitiro rwiwe canke ababanyi biwe mu kubateza imbere mu mpande zose.

ishuri shingiro riri muntara ya bujumbura muri gacimbiri ka gihosha kigako abanyeshuri baciyebwenge cane kandi b'imbona kazoza bafasha mu iterambere ry'igihugu n'abakibamwo

Ikibuga bacize cane cagenewe kubikamwo imodoka mu gihe abakiriso baje gusenga mu kigo kijejwe kaminuza y'abanyeshure ngaha mu kamenge, kubera abari hatoya bacare sababazi bike aho muri ico kibuga.

Ikigo kinini cane kijejwe guhingura canke guhura imitima gisengerwamwo n'abanwanyi benshi b'ijambo ry'imana, kandi kugira bashobore gukira mu mitima yabo.

Akayira abanyeshure bacamwo iyo bagomba kwinjira mu mashure yabo, ayo mashure akaba yubatswe kijambere, akaba kandi asakajwe n'amabati ya kijambere, akaba asizwe amarangi asa n'ubururu n'ayandi yera, amadirisha akaba asize irangi ryera.

Inzu y'umuganwa Rudoviko Rwagasore yubatswe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na kane, ikaba yubatswe neza cane kandi ikaba ifise ubukomezi burenze urugero.

Ishuri ryiza cane abigisha batondako ku murongo n'abanyeshuri mu gatondo bariko baduza ibendera ry'igihugu bakanaririmba ururirimbo rw'igihugu imbere yuko batangura imirimo yabo ya minsi yose.

Ishure ryiza cane riri hagati mu gisagara I Bujumbura ryiga ko abanyeshuri bace ubwenge cane kandi ifite n'abigisha bazi kwigisha neza abatumwa ko mu makungu ngo baje gusigurira ibyo bigisha abandi bantu mu makungu.

Ishure riri mu kanyosha mu bumanuko vy'ibisagara ca bujumguragiga ko abahungu n'abakobwa umwana wakabura akaba ariho yiga aho yiga mu mwaka w'indwit akaba aba uwa mbere mw'ishure yigambuwa.

inzu nziza cane yubatswe ku buhinga bw'akataraboneka risizwe amabara meza cane kandi rifasha mu gusanura neza no mu kwiga neza mugihe bariko bararikoresha

Ikibanza kinini cane cafashwe nabi gitabwamwo iyarara kandi ico kibanza caguzwe n'amahera menshi cubatswe mu gihe kimwe igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ibiri na gatanu ku mwami Mwambutsa.

Inzu nziza cane zo kuri mukiza mw'eranda mw intara ya gujumbura mu gacimbirikanyakabiga zifasha abaho bamwo kugenda gukoreramwo mirimo ya misi yose kugira bashoboreye kwiteza imbere mu buzima bwabo bwamisi yose.

Ishure ry'umwaka w'icenda riri mu Kanyosha impande y'isengero kandi iyo shure ibigisha neza cane n'abanyeshure babo baciye ubwenge cane n'abigisha babo bazi kwigisha cane bakama baramura abanyeshure avamwo ikintu kinini.

Ishure ni ryiza cane rishajije cane , rifise amashurwe n'ivyatsi vyiza cane, kandi rishaje cane, ryubatswe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mrongo icenda n' icenda, mu gihugu kibanyi c' u Rwanda.

Ibiti vyiza biteye igomwe, vyatewe muburyo bw'akataraboneka, kugira ngo bihe akayaga keza ababa mu micungararo yavyo, kuko biranafasha no mu gukinga inkukura, kandi bigafasha no mu gutanga kukwega imvura.

Isoku ryiza cane ryo mu kamenge mu ntara ya Bujumbura, ryubatswe mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo ibiri na gatatu, rifashe abarikoreramwo kwiyungunganya, kugira bashobore gutunga imiryango yabo.

Ikirere ciza cane gikayanganamwo akazuba keza agafasha gutanga ingaburo zimwe zimwe umubiri ukeneye, kandi ikirimwo n'ibico vyiza cane atamvura iza kugwa canke ngo habe ikindi kibazo.

ikibanza abana bakiniramwo umupira w'amaguru iyo bari mu buruhuko kandi ico kibanza ikafashe cane mu kwinonora imitsi kuko ifasha n'amagara ameza y'abantu mugihe abobantu binonora imitsi kandi bifasha no kugira ubwenge

Ishure ryisumbuye ryo mu gisagara ca gitega ryitiriwey mweranta mikayeli giga ko w' abana b'abahungu gusa, ariko bakaba biga bataha ryuguriwe kigengekerezo rya kabiriye kwegitswa gatanu mu mwaka bibumba bibiri na cumi n'umunani rikabararisigaye vyigia isha abana geombi.

Ibombo riri kw' ishure nshingiro rifise uburaro ryo mu ntara nziza ya Gitega riri hagati mu gihugu cacu ciza c'Uburundi ikombo rero rikaba ritanga n'amazi meza y'akanovera.

Igiti ciza cane kirekire gose c'amashami meza cane gitanga akayaga n'agatutu kubari musi yaco kandi gifasha abantu guhema neza impwemu zirimwo ingira kamaro.

Ibendera ryiza cane ry'igihugu ciza cane c'Uburundi riduzwa buri musi mu gatondo kandi bariko baririmba ururirimbo rw'igihugu imbere yuko imirimo itangura.

Ikibaho ciza cane cirabura gifasha abigisha kwiga neza kandi bandika iyo umwigisha ariko arabereka ibiharuro canke ibindi bintu vyo kwandika kuri ico kibaho.

Bukuru na Butoyi, abana b'amahasa ba Misago, bakaba bafise imyaka cumi n'itanu, bakaba bavutse kw'itariki zibiri z'ukwezi kw'umunani, umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe, bakaba biga kw'ishuri rimwe ryitiriwe Umweranda Mikayeri.

Ikibuga ciza cane abanyeshuri batondamwo mu gatondo igihe bariko baraduza ibendera ry'igihugu, kandi bariko bararirimba ururirimbo rw'igihugu rushimagiza igihugu, kuko biba bikenewe mu gihe batanguye imirimo ya misi yose.

Kaminuza nziza cane ishobora kuronka ahantu bigira habiri ryoaba musi canke hejuru hariho n'abatambukira kugira bashike muri vyo banza bibiri vyose, kandi bisiza neza cane.

Inzu y'uburiro ifunguriramwo abana biga kw'ishuri ryisumbuye ryitiriwe Mutima mweranda bakaba bicara ari cumi cumi ku meza imwimwe hama bahejeje gufungura abana b'abakobwa baca bakora isuku ku meza.

Inzu zo mu kigo c'ababikira bitiriwe umweranda Tereziya zagenewe kwigiishirizwamo ijambo ry'imana abana bitegurira gusangira canke bitegurira gukomezwa muri mutima mwiranda.

Ubuyobozi bw'indero bwa komine Ntahangwa kari naho hakorera umuyobozi w'indero muri iyo komine nyene abana ni ho baza kurondera ibipapuro bibemerera kuja muri kaminuza yabo vyerekana yuko batoye ikibazo ca leta canka ibindi byinshi babasaba.

Ishure ryitiriwe mweranda mikayeri, ishure ryigako abana b'abahungu gusa kandi bano bana bakaba iyobahejeje amashure abigenjeje neza bakaba barungikwa kwiga hanze mugihugu c'ubufaransa.

Ishure ryigako abana bagendana ubumuga bwo kutabona, rikaba ryubatswe mu myaka y'ibihumbi bibiri na cumi n'abagiraneza baje bava mu Bufaransa mu ntumbero yo gutsimbataza ubumwe hagati y'igihugu c'Ubufaransa n'igihugu c'Uburundi.

Inzu itunganije neza yagenewe kwakira ingenzi yaba izivuye mumahanga canke mugihugu hagati zije kuraba ibibanza vy'iratiro biri mugisagara ca Rumonge. Hakaba harimwo amashuha hamwe n'ibindi vyiza vyishi.

Ibiti vyiza cane biteye igomwe bisharije itongo ry'ishure gipima are zitatu bikaba ryaguzwe amafaranga ngana miliyoni mirongo itanu igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatandatu umwaka bihumba bibiri na mirongo iririna, kandi.

Ikibazo c'icirwa c'imibano cakozwe n'abana bo mu mwaka wa kabiri kw'igenekerezo rya mirongo ibiri na gatanu, ukwezi kwa gatatu uyu mwaka turimwo. Ikibazo kikaba cibonekeza ko babitoye cane ijana kw'ijana.

Ishure rya kaminuza a y'ubuhinga y'igitega ryigamwo abanyeshure biga mubisata bitandukanye harimwo ibisata vy'amategeko, ibisata bijanye n'ibidukikije, ibisata vy'ubutunzi n'ibindi vyinshi.

Ikigo dukunda kujakoinonurere hamwo imitsi ku musi wa gatandatu wo mu gitondo twasanga bamenyereza babintonosoy bazabaratwerekana n' bimenyerezo twokora abato n'abakuze twese hamwe.

Ishuri ryisumbuye ryo mu kamenge ryigako abana beshi babahungu n'abakobwa harimwo ababa mu ndaro nabiga bataha ryigisha imyuga myishi harimwo ivyo gukora amatara ivyo gukora amazi ivyo gukora imiduga n'ibindi bintu bitandukanye.

Ishure rifise umwambaro w'ishure usa ukurikira ipantaro canke ijipo isa n'ubururu hamwe n'ishati yera rikaba ryigako abana baciye ubwenge, iri shure riri mu gisagara ca Bujumbura aho bita mu Kanyosha.

Akayira kari hagati y'urugo hamwe n'uburaro bw'abahungu bwo kw'ishure ryitiriwe Kristu Mwami yo mu gisagara ca Gitega, aho benshi bakunda kwinonorera imitsi.

Ikigo kinini cagutse, gikikujwe n'amashuri, coba kirimwo n'ibikinisho binini abana bashobora gukiniramwo mu gihe bari mu karuhuko ko hagati y'ivyigwa, abo bana bakaba baryohegwa cane iyo bariko barabikiniramwo.

Ishure ryigiramwo abanyeshure biga mwaka wa nyuma mu gisata c'ubushakashatsi kw'ishure ryitiriwe "Kristu mwami". Bakaba bariko baritegurira ikibazo ca reta kizokorwa mu kwezi kw'indwi kw'uyu mwaka nyene.

Inzu yo kw'ishure ryitiriwe umweranda Gaburiyeri, yubatse ku buringanire bwa are imwe n' igice, babikamwo ibikoresho bifatana abana ariko ibikoresho bitajanye n' amategeko y'ishure. Ikaba yubatswe mu bihumbi bibiri na cumin na gatatu ku busabe bw' abavyeyi.

Inzu yo kubikamwo no gusomeramwo ibitabo ryo kwishure nshingiro ryo muri komine ntahangwa aho abanyeshure barikunda gose ndetse nabandi banyeshure bo kuyandi mashure bakunda kuhaza nubwo batahiga bakaza kuhasomera ibitabo kuko iyo nzu irimwo ibitabo vyinshi vyubwoko bwinshi butandukanye

Irerero ry'abana b'impfuvyi ryo muri komine gisozi muntara ya mwaro ryubatswe n'ababikira bene tereziya mumwaka w'ibihumbi bibiri rikaba rimaze gusohora abana ibihumbi bibiri nyene kandi hakaba rifise nabandi amajana umunani babayo.

Ikigo c'igihugu kijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi kiri kumutumba Mukoni, aho umunyagihugu wese wumutangakori abwirizwa kuja buri kwezi kugira ngo igihugu kibandanye kibaho neza.

Inzu zo mu kigo c'ababikira zubatswe kera gose, mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani na kabiri, zikaba zishaje gose ariko bakaba bazigishirizamwo barya bana batamba mw'isengero.

Ishure ry'ababikira ryigamwo abakobwa gusa, rikaba ryigamwo mushiki w'umugenzi wanje twiganye kuva tugitangura gushika turinde duheza amashure yisumbuye, tukicigana.

Ishure ry'ababikira ryubatswe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajan' icenda na mirongo icenda na kabiri ,aho rigomba rikwize imyaka mirong' itatu nine, nubu rikora neza, kandi inyubakwa zitarasaza gose.

Ikibuga kibi mu ngagara mu gisagara ca Bujumbura n'ikibuga abana bakunda gukinira ko umupira w'amaguru muri ababana nyine hakaba havamo abakini rurangiranwa bamwe bakajahukira mu bufaransa bandi mu bwongereza.

Inzu nziza cane yubakishijwe amatafari aturiye imfise amaranga imeza n'ubwogero bwiza, kandi yubatswe ubuvuba mu biyumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu iri mu ntara nziza ya rumongero.

Ikibanza kinini kirimo amazu menshi giheruka kugugwa no mu bwizatunga igira neza amafaranga angana n'imiriyoni 'imirongo itanu bashaka kuhashira ihinguriro rihingura nkamikacu rikabihinguramo isukari.

Ikibuga c'umupira w'amaboko kiri imbere y'ishure ry'abapatiri, duhora tuja gukinirako. Uyu mukino tukaba tuwukina ari umugwi w'abakinyi batanu batanu, tukaba dutsindira mu kantu kameze nk'umuzingi.

Ikigo abana misore n'inkumi n'abariko baregera imbere mu zabukuru bahuriramo igihesh isaha cumi nazibiri zo mu gitondo ku munsi wa gatandatu kugira ngo binonerero imitsi bari hamwe kandi bagafashanya umwe wese gushika ahagezaho.

Abana bokwishure shingiro ryitiriwe umweranda Mikayeri, barikumusi wokwumviriza amanota, aho basanze baritoye Bose muri rusangi mbere bakaba abambere baca babaha n'ubushimwe

Ishure rifise inyubakwa nziza igeretse gatatu ryitiriwe umweranda Mariya rikaba ryigako umwana wa KABURA afise imyaka icenda, iri shure rikaba riharugwa mu mashure ya mbere meza kandi atanga indero nziza n'ubumenyi.

Inyubakwa ikoreramwo abakuru bo kubitaro vy'akarere vyo muntara ya gitega; ibitaro vyubatswe m'umyaka w'igihumbi kimwe n'amajan'icenda na mirong'umunani. Bikaba bikoreramwo nk'umukuru w'ibitaro, umukuru atwara ibijanye n'imiti n'abandi benshi.

Imodoka ya Misago n'imodoka yo mu bwoko bwimodoka zinini zinini zo kunguruza abantu, iyo modoka ishobora kujamwo abantu mironga itatu na batanu bose bicaye atanumwe ahagaze ikaba ivana abantu mu gisagara ca Bujumbura ibajana mu gihugu hagati.

Inzu ndende cane isakaye neza kandi yubakishijwe n'amatafari meza, igizwe n'ibikoresho vyo gushikana amazi mu bice vy'iyo nzu vyose kubera ari ndende cane kandi bishobora.

Ikibuga gikikujwe n'amashure kinini cane giteyemwo ibiti byinshi abana bo kw'ishure ryisumbuye ry'ibururi bakunda kugiriramwo akaruhuko kuberako usanga nubwo ab'ari kuzuba akayaga usanga ari kenshi kubera ibiti biteyemwo ari vyinshi.

Ishure ryisumbuye gitiriwe Umweranda Ruka ifatanye n'igituro c'imiduga iva mu gisagara ca Bujumbura iduga mu gihugu hagati. Rikaba rifise ibisata vyinshi bitandukanye harimo ivy'imyuga n'ibindi vyinshi.

Inzu yo gusomeramwo ibitabo iri mu gisagara ca Muyinga. Ikaba iri hepfo y'ikizu kinini kikiriko kirubakwa, c'umugwizatunga Miburo, aho ubona ko kizotwara amafaranga menshi.

Inzu ziri ku mutumba Kayenzi bashiramwo umwimbu w'ibiraya. Abanyagihugu iyo ari mw' iyimbura ry'ibiraya, barazana imyimbu yabo yose bagashira hamwe kugira ngo baze babigurishize hamwe hama baronke amahera.

Ikibuga kitari kinini abana mu biga mw'ishure ry'abafaransa ryitiriwe Nelson Mandela riri mu gisagara ca Bujumbura bashobora kugiriramwo akaruruhuko. Bamwe bamwe bahagaze ari benshi mu bigwi bigwi abandi mbere agashobora ku gisoma igitabo ari umwe.

Abanyeshuri bize vyitumatumanako bariko baraba ingene amaraso y'abarwayi yabo ameze yuko arimwe ingwara canke bakomeye kugira ngo bashobore kubaha imiti ibereye.

Umugabo w'umuhinga yambaye ibyambagwa byiza cane mfise ibara risa n'ubururu akaba arika akoresha ibikoresho biri mbere y'iwe vy'ubuhinga kabari unyubakwa nziza yane yubatswe mu buryo bwa kijambere.

Abahinga banonosoye ivyo gutumatuma nako no kwubaka bariko bagerageza ko bashoboye kwose kugira ngo bashobore gukora imodoka ya ni yo nkuru ngo ashobore kuzariyunguruza aja gusenga canke ko isoko.

Abahinga bizeye ivyo gutuma tuma na ko, bariko bagira uko bashoboye kose kugira amazi ashobore gushika ku mpande zose, z'inzu ,no mu nyubako yose ngo abariho bose bashobore kuyakoresha neza.

Abanyeshure bariko barakurikirana ivyirwa bijanye n'umwuga wo kubarira bakaba bambaye ivyambarwa bisa bifise ibararyera bakaba bariko barakora imyimenyerezo y'uwo mwuga.

Abanyeshure bari mw'ishure bicaye ku ntebe nziza bariko barakurikirana ivyigwa bariko bahabwa n'umwigisha wabo, imbere yabo hari igikoresho kibafasha kubona neza ibyo bariko bariga.

Inyubakwa nziza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere. Mw'iyo nyubakwa, hakaba harimwo n'abanyeshure bicaye ku ntebe nziza cane. Bariko barakurikirana ivyigwa, bitangwa n'abarezi babo bari imbere yabo mw'ico kibanza.

Abanyeshure bari mw'ishure ishure ryubatswe kijambere imbere mwiryo shure hari ikibaho cirabura gituma abo banyeshure bakurikirana ivyigwa neza ubo banyeshure kandi bakaba bari mu myimenyerezo y'ivyigwa vyabo.

Abahinga banonosoye ivyo guterateranya impuzu canke ibitambara vy' impuzu, kugirango bashobore gukorera agahuzu keza umuntu yabituye ngo bamufashe, na cane cane ivyo kwambara.

Abahinga bagejwe vyo gutuma tuma na ko bariko bakora by'abashoboye byose kugira ngo bashobore gukora amatara hamadoshobore kumurikira ababanyi babo n'ikibano barimwo.

Umubaji ariko agerageza ivyo ashoboye vyose kugira ngo ashobore guheza gukorera intebe z'umuhungu yitwa niyonzima agira agire ubukwe muri iyi ndwi turiko turasozera n'umukobwa wa karukuru.

Abanyeshure bambaye imyambaro ifise ibara risa n'ubururu, bakaba bariko barakora imyimenyerezo ijanye n'imyuga biga. Bariko bakora iyo myimenyerezo bari mu kibanza cabigenewe cubatswe mu buryo bwa kijambere.

Umunyeshuri w'umusore ariko arakora imyimenyerezo ijanye n'umwuga wiwe yambaye umwambaro ufise ibara lisa ry'ubururu imbere yiwe hari imeza iriko ibikoresho bimufasha muruwo mwuga.

Abanyeshure bagizwe n'abahungu n'abakobwa bicaye ku ntebe bariko bakurikirana ivyigwa biriko bitangwa n'umwigisha w'abo bakaba bariko baronkera ibyo vyigwa mu kibanza ciza cane.

Abanyeshure biga igisata co gutumatumanako muri kaminuza nziza cane y'Uburundi iyo kaminuza ikaba ifashwa n'umuvyeyi wanje mu kuyiha ivyo bashaka vyose kubera ariwe atunze cane mu gihugu.

Umunyeshure yize ivyo gutumatumanako ko arkarari abaneza ingene abanyeshuri bameze n'ingene y'abanyeshuri bakaze aashobora kuvuga ati ngone ashobora gutubaza te tumubaza n'ingene abameze kubera aco ubwenge.

Abanyeshure bize ivyo guterateranya ibyuma bariko bakora byo ishoboka byose ngo ashobore kubaka amadirisha n'imiryango, kugira ngo inzu nzo kwinjira ndongoye izobe ikwiye.

Abanyeshure bariko barakora imyimenyerezo ijanye n'imyuga yabo, abo banyeshure bakaba bambaye imyambaro myiza cane, abo banyeshure bari mu kibanza cagenewe gukorerwamo imyimenyerezo. Ico kibanza kirimwo ibikoresho bitandukanye bijanye n'imyuga yabo.

Abanyeshure bambaye imyambaro myiza cane ifise ibarara isa n'ubururu bari mu kibanza cagenewe gukorerwamwo imyimenyerezo ijanye n'imyuga yabo co ukibanza, kandi kirimwo n'ibikoresho vyabigenewe.

Umunyeshure yambaye umwambaro mwiza cane ufise ibara ry'ubururu. Uwo munyeshure akaba ariko arakora imyimenyerezo ijanye n'umwuga wiwe akaba ariko akorera iyo myimenyerezo ahantu hari ibikoresho bijanye n'uwo mwuga.

Abahinga mu vyo gutuma tumanako ,baje gusuzuma ingene ibikorwa vy'abana bari batumye vyagenze neza atacapfuye ,barabe n'aho bageze mw' iterambere ryivyo bakora.

Amashure meza cane yubatswe mu buryo bwa kijambere. Ayo mashure akaba yitiriwe Umweranda Yozefu, indani harateye amajuwe meza cane hari kandi n'ivyibutso vyerekana uwo mweranda.

Abanyeshure bicaye ku ntebe nziza cane, bakaba bariko barakurikirana ivyigwa bijanye n'ivy’ubuhinga; imbere y'umunyeshure, umwe wese afise mudasobwa imufasha gukurikirana ivyo vyigwa neza.

Abanyeshure b'abahungu babiri bambaye imyambaro isa n'ibara ry'ubururu bariko barakora imyimenyerezo y'ivyirwa vyabo impande yabo akabahagaze umwigisha, ariko arakurikirana iyo myimenyerezo, bariko barakora.

Abanyeshure bize ivyo gukora imodokari bariko baragerageza gukora ikibazo c'ukuntu bashobora gukora imodokari yahuye n'ikibazo, abigisha babo bakabwira barabe abo banyeshure ko batahuye ivyo bigishijwe.

Abaganga banonosoye ivyo gutunganya no gukora imiti y'abarwayi, bariko baraba ingene aho bakegejeje mu gukora imiti biriko biratera imbere canke biri ku murongo mwiza.

Kaminuza nziza cane ishoboye kandi yigisha abanyeshure benshi cane baciye ubwenge, iyo kaminuza ikaba yubatswe na papa igihe yari agifise amahera menshi yo kubaka no kugangura imigambi myiza.

Ibikoresho vy'ivyuma vyagenewe gukora imyuga itandukanye, ivyo bikoresho bikaba ari vyo abanyeshure bakoresha, iyo bariko barakora imyimenyerezo ijanye n'umwuga wabo.

Inama mukuru w'igihugu arikagirisha abene gihugu bari mu gace ka hagati gihugu na canecane mu gihogazi abereka ingene bashobora kwiteza imbere umwumwe mu buzima bwiwe.

Abahinga bacicuye guterateranya ivyuma kugira ngo bashobore gushirako amadirisha yo ku nzu y'umugabo yitwan'iyo nkuru ba mu gaca imbere karyosha mu ntaracungura.

Ikirimba ciza cane ca Bikira Mariya gifasha abantu basenga kwihereramwo no kugira bakire urukiza mu gihe bagiye gusenga, no kwambaza imana muri ico kigo.

Abakozi b'abahinga mu vyo gufatanya ivyuma, bakaba bariko barafatanya ivyuma vyagenewe kwubakishwa, ishengero y'itiriwe batisita mweranda yo mu Gihosha. Abo bakozi bakaba bambaye imyambaro ifise ibara risa n'ubururu.

Abahinga bize ivyo guterateranya ivyuma, bariko bakora ivyo bashoboye vyose kugira ngo inzu yanje, bashobore kuyishirako amadirisha n'ibiyo, kugira ngo shobore kuyinjira hakiri kare umunsi nzorongora.

Abanyeshure bambaye imyambaro myiza cane, bagizwe n'abakobwa babiri n'umuhungu umwe, bakaba bariko barakora imyimenyerezo ijanye n'umwuga wabo. Bariko bawukorera ku meza iriko ibikoresho bijanye n'uwo mwuga.

Abahinga banonosoye ivyo kubaka amabarabara n'amazu y'amashirahamwe bari kubaraba isi y'aho bagira bubake iyo nzu y'ishirahamwe ko ishobora kuremerwa n'iyo nzu bivanye n'uburemere bwayo.

Umuhinga ariko arakora ibijanye n'umwuga wiwe, yambaye umwambaro mwiza cane ; arambaye kandi n'amarori amukingira iyo ariko arakora uwo mwuga. Ari mu kibanza kirimwo imiringoti itwara amazi.

Abahinga bize ivyo gutuma tuma nako bariko bakora ibishoboka byose kubwira ngo ivyuma vy'ihunguriro bakoramo bibandanye bikora neza kandi baronke muribushimishije kubwira baronke n'umushahara mwiza kugira ibafashe kubaho.

Kagabo be n'abagenziwe bakorana kumboneshakure y'igihugu bakaba baraniganye mu gihugu c' ubufaransa ibijanye n'ivyo gutuma tumanako amakuru hamwe n'ivyamatara bakaba baheruka kugaruka mu gihugu kugirango bazane bishasha mu bijanye n'ivyo baba bize.

Abahinga biga ibijanye no gukoresha mudasobwa bariko bakoresha ubuhinga bwabo kugira ngo amajwi y'abantu baza kuvugira mu vyo bakoresha ashobore gushikakure kandi ngo yumvikane neza.

Abanyeshure bajejwe kwubaka amazu n'ibindi bariko bakora ivyo bashoboye vyose kugira akazi kabo kagende neza kandi n'ivyo barangura bishobore kubakwa mu mwanya babitegekanirijwe kandi bashobore kuronka n'umushahara wabo.

Abanyeshure bo muri kaminuza nziza y'Uburundi bariko bakora ibijanye no kwiga itumatumanako no kugira abantu dushikirwe n'imihora kugira dushobore kuvugana neza twumvikana mu gihugu cose.

Abahinga bakora ku bitaro vy'abaganga vyo mu kamenge vyitiriwe abasoda bifasha kuvyara neza abagore bo muri aka karere k'intara yacu kandi bikaborohereza muri bwo buryo.

Kagabo ni umugabo w'imyaka mirongo itatu n'itandatu yanonosoye ibijanye n'ubuhinga bwa none mu gihugu c'Ubushinwa, ubu akaba aheruka kugaruka mu gihugu kugirango afashe gukarihiriza ubwenge abandi bana yasize mu gihugu.

Hari umugabo w'imyaka mirongo itanu n'ibiri yanonosoye ibijanye n'ubuhinga bwa none mu gihugu ca egiputa ubu akaba yaragarutse mu gihugu abandanye afasha kugwaruka kumenya ibijanye n'ubuhinga bwa none akaba ayigisha kuri kaminuza y'igihugu

Hano hantu hari umwigeme w'imyaka mirondo ibiri ne itanu yashinze ishira hamwe ryo guteka aho yahaye akazi abandi bigeme benshi nka we bari barahejeje ishuri ariko batari bwaronka kazi ubu bakaba batekera abantu mu manza acanye mu nama zitandukanye.

Kabura umunyeshure wo muri kaminuza y'Uburundi, aho yiga mu gisata c'ubushakashatsi mu kigo civy'ibinyabuzima. Umunyeshure akaba yari yize mw'iseminari ntoya y'Ibujumbura, ubu akaba ariko arabandanya amashure muri kaminuza, akaba kandi ateganya kuzoja hanze.

Mikaheli ari kumwe n'abandi bagenzi biwe b'abanyeshure bigana kw'ishure ry'ubuhinga ryo mu Kamenge aho biga ibijanye nivyo gukora imiduga bariko barakora umuduga wapfuye.

Arisi burere bigirye gutuma tumanako bubayageanyiranganiro vy'ingenezivyirwa bikobiragenda bicariye ku ntebe ziriki ziza neza kayizigisineza ko ababaye umwambara wushuri.

Umurwi wabajejwe gukora ivy'amatara urongowe n'umushingantahe Kabura. Umushingantahe Kabura rero akabaya yanonosoye ivyo bijanye n'amatara mu gihugu c'Ubushinwa aho yagarutse mu gihugu kugira ngo yigishe abandi mu mwaka w'ihumbi bibiri na mirongo ibiri.

Petero umunyeshuri yiga amashuri y'imyuga mu gisata c'ububaji, akaba yifuza ko ni yaheza amashuri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri n'umunani, yuko yokugurura inzu yiwe yo kubaziramwo, kuko ngo ubumenyi amaze kuhakura ni bwinshi.

ana n umunyeshuri yitanga cane mu byigwa aho yiga mu gisata c'ubushakashatsi na bonene baramuzi ku bwenge bw'iwe bamuzi nk'umuntu w'umwete mwinshi kandi atahuraneza ibijanye n'ubushakashatsi

Ana mukobwa w'imyaka mirungo ibiri m 'itanu akora mu biro vy'igihugu bicejwe itera mbere ry'uburundi n'abarundi akaba yatangwiye gukora ngaho mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirungu ibindi na kabiri agiheza kuide muri kaminuza mu gisa atacujanye n'imibano.

Abanyeshuri b'abahungu n'abakobwa biga kwishure ry'imyuga ryo mu gisagara ca bujumbura abanyeshure bakababa barananiwe n'ikibazo ca reta co mumwaka w'icenda bakaba bariko bariga ikicirwa co kwubaka umushinge w'inzu.

Serafina umwana w'umukobwa yamaze imyaka mirongo ibiri n'itanu y'amavuko yahejije amashure; aho uwo amaze weza amashure akaba umushomeri yatahuye y'uko guteka bishobora kuba umwuga wa minsi wose, ndetse bikamuzanira n'amahera. Niko gukoranya abandi kugira ngo bagire ishirahamwe; Ubu bakaba bashobora kuronka y'agasabuni.

Yakobo mugenzi wanje akora umwuga wogusudira kwibarabara numero zitandatu mukamenge abantu bakaba bamukundirako abaha ibintu biramba kandi bikomeye ikindi nuko umwanya baba bavuganye awubahiriza, Kandi atawe azimba.

Abubatsi bariko barubaka ikibuga mpuzamakungu uburundi buzoza burakirirako inkino mpuzamakungu n'ibindi bihugu. ikibuga kikazomara imyaka ibiri kiriko kirubakwa aho kizohera m'umwaka w'ihumba bibiri na mirongo ibiri n'umunani.

Inama yabereye mu bigo vya kaminuza y'Uburundi aho yagirishijwe n'ikigo co gutabara imbabare mu Burundi ku bijanye n'amabi akorerwa abakenyezi. Bakaba babamenyesheje y'uko ibiharuro by'abakorerwa amabi vyagabanutse kandi yuko bubwirizwa kubandanya babigwanya mu kibano.

Muganga izahaki, Ndikumwenayo yanonosoye ivyigwa bijanye n'amahaha, mugihugu c'ubufaransa, Ubu akaba yigisha muri Kaminuza yubuvuzi yo Mukamenge, yigisha abanyeshure baciye ubwenge, abobanyeshure nyene nahejeje usanga baronderwa kubera ubumenyi bwishi baba bafise.

Muganga bariko bigishami aba kuntu bavura bashajije cane bikingiye bambaye n'inguzu ziza cane zibagenga kukazi kabo, kandi bahikobabikora neza cane, kandi habarimu nabigisha.

Abanyeshure bize ivyo gutumatumanako n'ivyo gukora amatara bariko bagerageza uko bashoboye kugira bashobore gukora neza amatara y'aho babaye baronke umuyagankuba mwiza bashobore gukoresha.

Kabura, umunyeshuri yiga ivy'imyuga mu gisata co gusudira, akaba ari umunyeshuri yitanga cane gose, n'abigisha biwe bakaba babimushimira kuko ari umunyeshuri, amaze kubona y'uko umwuga wose uwukoze neza ushobora kugushikana kure.

Inama yagirishijwe n'ubuserukizi bw'Ubuhindi mu burundi, aho bariko bigisha urwaruka rw'Uburundi ingene bokwitunganiriza akazi batarinze kurindira ngo leta ngo izobaha ako kazi ari uko bahejeje ishuri.

Pasikari ari ku kazi aho asanzwe akora mwisamirizi nkuru y'igihugu, mu kigo kijejwe gufata amasanamu ,barakunda kugendera abanyagihugu cane cane bababaza ubuzima babayemwo.

Kabura hamwe n'abanyeshure bigana, aho biga kw'ishure ry'imyuga mu gisata c'ububaji. Iryo shure rijamwo abana bananiwe n'ikibazo ca Leta co mu mwaka w'icenda, bagaca baja kwiga imyuga kubera barabe ingene nabo borondera ubuzima bwo muri kazoza.

Maritino mwene wabo na Pawulo akiriye muto cane hasi nk'imyaka mirongo ibiri n'itanu gusa yize muri leta zunzu bumwe za amerika bijanye no gutuma tumana ko amakuru ubu akabakora kumbonesha kure y'igihugu akaba twara igisata cyo kubimenyesha amakuru bicie mu masanamu.

Abanyeshuri biga ivyimyuga mugisata co gukora amamodoka bariko bariga ukobokora imodoka mu gihe yapfuye. KABURA umwe murabo banyeshuri n'umwana w'imyaka cumi n'itandatu ariko akora akazi kiwe neza kandi azotera imbere.